Omwana muto w'omwishiki ariyo navuga omuziga gwa piki arikuguzaniza enyuma y'enju omu binyaatsi hariho n'omusiri haza omuziga gurikureebeka nkogutarikukoresibwa gwanagirwe kare.